Kic ocung i wi atura tye ka cwiyu pig atura ki lum bene nen i ngette lummaleng

Dano adek ma gutingo kweyo iwigi Kun guwoto gidok ilung giguro teng yo yung acuc ki teng yo yung acam

Latini ocung cok ki te yeya Kun bolo ogwar i pii ki lum mogo tye mulot I wi pii ma tye ka mol kede amola kin dok tung ca

Pi tye ki ping godi godi tye ma lamal ki yadi bene otwi i wi godi meno madwong ki kamukene tye ma kipito i ye cam ma kiketo rek ki rek.